Mootummaan babal'ina bishaan tamsaasuu irratti hojjechuu qaba. Iddoon kun ujummoo bishaanii kan babal'isan yoo ta'u, motora tamsa'iinsa bishaanii hojjetudha. Magaalaa keessatti saffisaan daddabarsa. Iddoon kun badnaan tamsa'iinsi bishaanii ni dhaabbata.

Meeshaan ittiin sibiilota yookaan mana maashina mukaa keessatti ittiin muka kutnuu fi ittiin urru, fuuldura isaatti bakka itti shiboon boca garaagaraa qabu galuu danda'u qaba. Haalli ittiin kutus saffisni isaa adduma.

Mana gurgurtaa meeshaalee gosa gara garaa argaa jirra. Manni gurgurtaa yookaan manni kuusaa meeshaalee kana kun ammoo wantoota keessa jiran kana gurgurtaaf kan dhiyeessee jirudha. Fakkeenyaaf wantoota akka mi'eessituu fi nyaataaf oolanidha.

Bakka kanatti kan argaa jirru suuraa sibiila halluu magariisaan dibamee jiruudha. Sibiilli kun gollollee lama kan qabu yoo ta'u gama mataa isaan qabannoo itti qabamanii dhiiban qaba. Akkasumallee sibiilli kun gidduu isaarraa waan akka funyoo qaba.

Nama aangoo guddaa biyya keenya biyya Itoopiyaa keessatti qabudha. Anga'aan kun maqaan isaa ambassadara Taayyee Asqasillaasee jedhamuun nama beekkamudha. Namni kun yeroo ammaa kana peresedaantii biyya Itoophiyaa ta'ee tajaajilaa kan jirudha.

Baabura, baaburri konkolaataa ta'ee uumata fe'uuf kan nu tajaajiludha. akkasumasillee meeshaalees fe'uun karaa dheeraa deemuun kan nu tajaajiludha. Namoonni baayyeen ammoo baabura kana keessaa bu'uun rooba roobaa jiru keessa deemaa jiru.

Haalli uffannaa aadaa namoota naannoo gara Gojjam Amaaraa keessaa uffata gababaa akka kofootti kan godhatanii fi shaamiziin immoo halluu cuquliisaa fi gidduutti sararoota qaqal'oo sadii adii lamaa fi gidduutti keelloo qaba.

Shamarreen kun moodelii lammii Afirikaa taateedha. Uffata ammayyaa bifa gurraacha qabu uffattee agarsiisa faashinii taasisaa jirti. Bifti ishee gurraacha yoo ta'u hojjaa dheeraa kan qabduudha. Kopheen ishees gurraacha ta'ee deemuudhaan agarsiisaa jirti.

kophee, kopheen kun ammoo kophee baayyee bareeduufi kophee namatti toludha. kopheen namni kawwatee balaa karaa luka namaatti dhufu ofirraa ittiisuuf kan gargaarudha, halluun isaa ammoo halluu gurraacha kan ta'e dha.

Timaatimiin nyaata baay'ee jaalatamaadha. nyaanni kun namoota baay'eedhaan dheedhii isaatti nyaatama. Warri kaan immoo bilcheessanii nyaatu. Bakka baay'eetti gabaa keessatti gurgurtaaf kan dhiyaatu yeroo ta'u; jallisiidhaan waanta oomishamuuf Waktii hunda nyaatama. Yoo lafa ture dafee waanta alaa'uuf itoo inni hinbadin nyaatama.

Kuduraalee fi muduraaleen fayidaa hedduu dhala namatiif kan qabanidha. Kanneen keessaa akka soorataatti nama fayyadu. Biqiltoota kanneen soorrachuun fayyaa namaafis ta'ee jabeenya qaama namatiif murteessoodha. Akka fakkeenyaatti kanneen akka timaatima, qaaraa, moosee fa'aa.

Nama maanguddoo ta'e tokko argaa jirra. Namni kun ammoo nama iddoo hojiitii meeshaa hojii ittiin qotee baattatee galuuf deemaa jirudha. Meeshaan inni baatee deemaa jiru kun ammoo wanjoofi harqota jedhamuun beekkama.

Gosoonni dhugaatii kanneen qaruuraa adda addaa keessatti saamsamanii gurguraman gosoota hedduutu jira. Isaanis qaruuraa halluu isaanii waliin wal fakkaatutti naqamanii kaa'amu. Addatti dhugaatiin alkoolii qaruuraa keessatti saamsamanii gabaaf baay'inaan dhiyaatu

Suuraan as olitti argaa jirru kun ammoo suuraa mana amantaa fi suuraa namoota mana amantaa sana fuulduratti argamaniifi namoota tartiibaan baayatanii dhaabbatan argaa kan jiruudha. Manni amantaa kun alaabaa of irraa qaba.

Mana jireenyaa kan ta'eefi mana naannoo baadiyyaa naannoo magaalaa irraa fagoo ta'e irratti kan argamu argaa jirra . Manni kun ammoo kan inni irraa ijaaramu muka, citaa fi dhoqqee yookaan biyyoodha.

Kitaabni kun kitaaba asoosama dheeraa maqaan isaa marsaa kan jedhamuudha. kitaabni kun kalaqa dandeettii ykn beekumsa nama dhuunfaa kan ta`eedha. Kitaabni asoosama dheeraa kun qubee Afaan Oromootiin barreeffamee Finfinneetti kan maxxanfameedha. Barreessan kitaaba asoosama dheeraa kun Sanyii Beenyaa Nagaasaa nama jedhamuun barreeffame.

Iddoo gabaa kana galteewwan nyaataa kanneen akka qullubbii diimaa, moosee, qullubbii adii, jinjibila fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. galteewwan nyaataa kunneen fayyaa qaama namaa fi madda galii ta'uun ni fayyada.

Baabura magaalaa keessa imalaa jiru kan sadii ta'ee wal bira hiriiree jiru argina. Baaburri akkuma konkolaataa tajaajila geejjibaa kennuun kan beekamu yoo ta'u, kan adda isa godhu balaa geejjiba keessatti mudatu hir'isuudhaani dha. Baaburri akkamitti balaa hir'isaa ?

Daa'imman guddisuun hojii ifaajjii guddaa gaafatudha. Dheebochuu fi beela'uu waan danda'aniif nyaataa fi dhugaatii yeroo barbaadanitti dhiyeessuufiin dirqama guddistootaati. Namichi kun daa'ima kanaaf aannan kennaafii jira. Sababni isaas abbaa mucaa kanaa waan ta'eefidha.

Fakkiin kun baabura guddaa daandii isaa irra deemaa jiruudha. Baaburri kun halluu magariisa, diimaa, keelloo fi adiin qaamni isaa dibamee jira. Akkasumallee naannoo baabura kanaa utubaan sibiilaa shiboo qabu dhaabbachaa jira.

Sireen bocaa fi haala garaa garaan hojjetamuu kan danda'udha. Sireen kun muka irraa kan tolfame yoo ta'u, faaya miidhaginaaf boca garaa garaa kan qabudha. Xiqqoo waan ta'eef, amoota muraasa malee hin keessummeessu.

Boqqoolloon akka barteetti waktii gannaa qofa dhaabamaa ture. Amma garuu waktii bonaas dhaabamaa jira. Kun immoo warreen jallisii qaban biratti baay'ee baramaa ta'aa dhufeera. Kanaaf jecha qotee bulaa hundi muuxxannoo walirraa fudhachuudhaan kan amaleeffachaa jira.

Alaabaa waldaa dhaaltummaa gaggeessitummaa fi gorsaa Oromoo. Alaabaan kun muuxannoo waa'ee gaggeessummaa irratti kan nuuf qoodudha. Namoonni dhimmi kun isaan ilaallatus waanta kana ilaalanii deemanii gorsa fidhachuu akka danda'an ni hubanna.

Namni yeroo kamuu hariiroon bilbila isaa waliin qabu kan addaan hincinne fakkaata. Sababni isaas yeroo taa'an qofa utuu hintaane, utuu deemanii karaa irratti, utuu ciisanii Siree irratti of harkaa dhabuun akka tasaa ta'aa dhufeera. Sababni itti fayyadamni Bilbilaa kun dabaleef maaliifidha?

Artisti Taaddalaa Gammachuun nama aartii oromoo keessatti beekamaa fi sirboota hedduu kan baasedha. Bara durii yeroo afaan oromoo cunqurfamaa turetti nama didee falmaa turedha. Isa bira darbeemmoo sabboonummaan isaa addadha.

Manneen daldalaa keessatti oomishni adda addaa keessatti kuufaman hedduun isaanii kan akka dhangala'oo fi kaan immoo gosa uffataa illee ta'uu malu. Amantus amanuu baattus oomishni akkanaa kun yeroo dheeraaf turu.

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa meettaa biiraa jedhamudha. Meettaa biiraan kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessatti yoo ta'u alkoolii waan of keessaa qabuf yeroo baayisanii dhugan miidhaa qaama namaa irraan geessisu danda'a.

Biqiloonni kun biqiloota baay'inaan jiranii fi bifti isaanii magariisa kan taa'aniidha. biqiloonni kun jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa ykn bu'aa hedduu qaba. Innis gaddisaa tahee kan namni jala taa'ee itti haara galfatuudha. Akkasumallee madda galii tahuudhaan kan nama fayyaduudha.

Isaan kun ogeessota miidiyaa yoo ta'an suur-sagalee waraabaa jiru. Meeshaa waraabbiif gargaaru lafa dhaabanii haala barbaachisuun sirreessaa jiru. Gurbaa inni tokko gonfoo mataatti kaa'atee dhaabbatee hojjechaa jira. Isaan hundinuu wal gargaaranii hojjechaa jiru.

Kunneen gosoota allaattiiwwanii bosona keessa jiraataniidha. Allaattiiwwan kunneen miila dhedheeraa qabu. Kochoon isaanii bifa adi, gurraacha, daalachaafi diimaa dukkana'aa qaba. Morma isaanii jalaan bifa diimaa xiqqoo qabu. Marga dirree keessa dhaabbatanii jiru.

Qabduun sibiilaa gosa meeshaa kan ittiin shiboo sibiilaa hidhuuf nu gargaaru ta'ee ilkaan isaa kan ittiin shiboo walitti qabu qaba. Baay'ee kan namatti tolu immoo pilaastika qabannoo kan qabachuuf tolu qaba.

Shamarran bakka wayii deemuudhaaf yeroo bahan korojoo qabatanii deemuun amaleeffatamaa dhufeera. Baay'een isaanii korojoo kana ofharkaa dhabuu hinfedhan. Sababni isaas waantota baay'ee isaan fayyadan achi keessa keewwatanii adeemu. Fakkeenyaaf Bilbila isaaniifi Qarshii isaanii isa keessa keewwatu.

Yeroo tokko tokko tajaajilli gurgurtaa kan baazaarii jedhamuun waamamu kan jiru yoo ta'u, innis oomishaalee suuqii adda addaa fidee uummataaf gatii madaalawaan dhiyeessa. Uummannis shakkii tokko malee ofitti amanamummaan bitata.

Bakka kanatti kan ilaallu suuraa daa'imman bishaan boombaatti harka isaanii dhiqachaa jiraniidha. Daa'imman kunneen miira gammachuun guutamanii kolfaa harka dhiqachaa jiru. Akkasumallee namoonni baay'een naannoo daa'imman kanaa dhaabbatanii ilaalaa jiru.

Biqiltoota hiddii fi baalli isaanii nyaataaf oolu. Gosti biqiltoota gurgurtaaf walitti qabamanii jiran kanaas; raafuu, qaaraa, dinnichaa fi kaarotiidha. Gosti biqiltoota kanneenii nyaatni madaalamaan fayyaa namaaf baay'ee gaarii ta'e kan irraa argamudha. Kana malees biqiltoota kana oomishuun madda galii ta'uun kan gargaarudha.

Hubboon gosa meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee bara durii keessa haadholiin naannoo baadiyyaatti isaan fayyadamuun bishaan waraabaa turan. Yeroo ammaa kanatti immoo namoonni mana keessatti araqee naquuf itti fayyadamaa jiru.

Mana gurgurtaa yookaan ammoo supeer maarkettii namoonni baayyeen deemanii wantoota gara garaa irraa bitatanidha. Fakkeenyaaf wanti super maarkettii kana keessatti argaa jirru kun kanneen akka loomii, muuzii, aapiliifi kanneen biroodha.

Fakkii dubartii uffata aadaa uffattee dhaabbachaa jirtuuti. Uffanni dubartiin kun uffachaa jiru garri jala isaa halluu gurraachaafi makaa halluuwwan birooti. Dubartiin kun keenyan mana qalama halluu cuquliisaafi adiin dibamee jiruu irratti hirkattee jirti.

Daandii baaburaa lafa bosona magariisa keessa qaxxaamuru. Baaburri gosa geejjibaa saffisa guddaa qabuu fi yeroo tokkotti namoota lakkoofsaan hedduu ta'aniif tajaajila geejjibaa kan kennudha. Kana malee gatiin geejjibaa isaa kan konkolaattotaa irra baay'ee gadi aanaa kan ta'edha.

Nama farda yaabbatee jiru, namoonni kunneen namoota fardeen irra jiraniifi akkasumas namoota alaabaa biyya Itoopiyaa qabatanii ulee isaaniis qabatanii taphachaa deemaa jiranidha. Barreeffamni inni duuba isaanii jiru kun ammoo Itoophiyaa kana jedhudha.

Gosoonni ibsaa nuti mana keenyatti fayyadamnu gosoonni hedduun kan jiranii fi gosa mana keessa jiraannuu irratti hundaa'uun filachuu dandeenya. Keessumaa kan waajjiraalee mootummaa keessatti fayyadamnu isaan manaa caalaa guddaa fi dheeraadha.

Warshaan oomisha kookaa kollaa akka biyya keenyaatti gaafa oomishee baasu dhugaatii gurraacha kan haayilaandiidhaan haguugamee jiru hedduu toora galchee gara namaatti oofa. Dhugaatii kana akkan jaalladhu kan na godhes alkoolii dhabuu isaati,

Bakki kun naannoo bishaan fincaa'aa gaara irraa gadi dhangala'aa jiruuti. Naannoo bishaan kanaa namoonni muraasni dhaabbatanii bishaan kana ilaalaa jiru. Akkasumallee gubbaan bishaan kanaa gaara kattaa of keessaa qabu bosonaan uwwifamee jiruudha.

Shiniin meeshaa xiqqoo gosa dhagaa caccabuu danda'u irraa kan hojjetamu yoo ta'u, bunni akka itti dhugamuuf kan fayyadudha. Shiniiwwan kunneen baay'atanii dhiqamanii minjaala irra kaa'amnii jiru. Dubartiin kun immoo buusuuf qophaa'aa jirti.

Galma yaadannoo waraana Adowaa. Galmi kun bifa hawwataa fi miidhagina qabuun kan ijaarameedha. Balbala seensaa hedduu kan qabuu fi bakkeewwan qalbii namaa hawwatan hedduudhaan kan guutameedha. Suuraan yaadannoo gootota waraana sana irratti hirmaatanii illee keessatti kaafamee kan jirudha.

Godaansi seeraan alaa kisaaraa qabaachuu isaa karaa miidiyaa hedduu argaa oolla. Innis du'aafi rakkoo fayyaaf saaxilamuu fa'aa malee baasiin yeroo sanaa diinagdee isaanii hubuudhaan hiyyummaa baqatanii keessaa bahanii gaditti nama galchaa jira. Godaansa kana hanbisuun gahee eenyuuti!

Kitaabni afaan oromoo mata dureen isaa Danaa jedhu halluun qola isaa diimaa gara keellootti dhiyaatu waliin makaa fi kan nmaa dhibu immoo gidduu isaatti dubartii tokko kan kitaabicha irra qucuummattee teesse tokkotu jira.

Yeroo durii ennaa biyyi kun sirna mootiitiin bulaa turte; Mootiiwwan jaarraa sanaa bakkeewwan mo'anii jiranitti masaraa mootummaa ijaarrachuudhaan bulchaa turan. Masaraan kunis qarooma jiraattonni naannoo sanaa irra gahaniin faayamee ijaarama. Bakki itti ijaaramus ogeessotaan filatama. Masaraawwan yeroo ammaa hanbaa ta'anii jiran kam fa'aati?

Biqiltuu kuduraa nyaataaf oolu kan maqaan isaa raafuu jedhamuun beekkamu argaa kan jirrudha. Raafuun kun nyaata fayyaa namaaf naayyee gorfamuufi nyaata madaalammaadha. Innis ooyiruu irratti oomishaamaa jiru irraatti kan argamu jirudha.

Dargaggoon kun uffata aadaa saba Oromoo uffatee qarqara bishaanii dhabbatee kan jiru yoo ta'u harka isaatti ulee qal'oo fi gaachana harkatti qabatee jira. Uffanni inni uffate halluu abbaa Gadaa of irraa qaba.

Kun dubartii gabaa keessatti wantoota garaa garaa gurguraa jirtuudha. Dubartiin kun wantoota nyaataaf oolan gosa gosaan qooddee haftee jirti. Qodaawwan pilaastikii irraafi harka namaan hojjetaman ishee cinatti argamu. Dibaabeefi daa'imni tokkos ishee biratti argamu.

Qabeen kun qabeen buqqee hadha'aa irraa kan hojjetame ykn tolfameedha. qabeen kun jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa hedduu kan qabuudha. innis madda galiif kan ooluu fi annan sa'aa gaafa elman kan ittiin walitti qabataniidha.

Abaaboon uumamaan bifa baayyee miidhagaa fi hawwataa kan ofirraa qaban yemmuu ta'an, halluun abaaboo kanaas bifa dhiilgee kan fakkatuu fi baayyee bareedudha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti oomishni abaaboo galii biyyaatti keessatti iddoo guddaa qaba.

Suuraa kana irratti ammoo oduu guyyaa keessaa oduu sa'a jahaa yoo ta'u, oduun kunis kan inni darbaa jiru karaa fooddaa televejiiniiti. Suuraan namoota argaa jirru kun ammoo hooggantoota kan ta'anidha.

Kun mana daldalaa kuduraaleefi muduraalee garaa garaati. Kuduraaleefi muduraaleen kunneen gosa gosa isaaniitiin walitti qabamanii mana kana jala kaa'amanii jiru. Garri kaan immoo hanga maallaqa baasuu danda'an irratti hundaa'uun qoodamanii fannifamanii jiru.

Kun nyaata kuduraa fi muduraa garaa garaa irraa qopheeffamaa jiruu dha. Nyaanni kun, kuduraalee fi muduraalee kan akka : timaatima, qullubbii diimaa, qullubbii adii, qaaraa , kaarotii fi kanneen biroo irraa kan qopha'aa jiruu dha.

Qotee bultoota gaagura aadaa fi ammayyaatti gargaaramuudhaan oomisha dammaa irratti bobba'anii jiran. Oomishni dammaa haala qilleensaa mijataa naannoo mukeen magariisni jiranitti kan gaggeeffamudha. Dammi galii namoota dhuunfaa guddisuuf akkasumas sammuu namaa qaruuf kan tajaajiludha.

Addunyaan meeshaalee ammayyaa dhiyeessuun yeroo ammaa kana beekumsaan baay'ee fagaachaa jirti. Meeshaaleen kunneen kan qarshii baasuuf tajaajilu kan akka ATM, fi kompiitara mana baankii keessatti hojjetuuti. Isaanis yeroo maamiltoota qusachuuf fayyadu.

Kun gosa bineensa bosonaa yoo ta'u, jaldeessa jedhama. Jaldeessi kun muka koruudhaan achirra kan jiraatuudha. Bifti isaa gurraacha ta'ee, fuulli isaa diimaadha. Inni tokko bosona keessatti muka xiqqaa koraa jira. Bosona baay'ee bal'aa keessatti argamu.

Akka bara durii namoonni yeroo amma kana bishaan gaafa waraaban meeshaa suphee kan hubbootti miti kan waraaban. Isaanis meeshaa pilaastikaa kan jaarkaanii jedhamuu fi warshaa keessaa wantoota tokko tokko qabatee bahutti waraabbatu.

Kun wantoota garaa garaa nyaatamaniidha. Tokko gosa muduraa yoo ta'u bakka sadiitti muramee jira. Alaan bifa magariisaafi keessaan immoo bifa adii ta'e qaba. Inni tokko immoo dammadha. Dammi kun siniitti naqamee jira.

Kubbaan miilaa kan taphannoonni kubbaa miilaa ittiin hariiroo isaanii ittiin cimsatan akkasumas galii ittiin jireenya isaaniif ta'u irraa argatanii fi nama bohaarsanidha. Fayidaaleen biroon kubbaa miilaa taphachuu guddina biyyaa keessatti maalidha?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataati. Konkolaataan kun ammoo konkolaataa fe'isa uummataati. Konkolaataan kun konkolaataa lama wal irratti jiruufi konkolaatichi ammoo karaa irra deemaa kan jirudha.

Namni Natsaannat jedhamu sagantaa televezyiinii irratti sagantaa tapha maatii jedhamuun beekamu dhiyeessuun beekama. Innis sagantaa baay'ee bashannansiisaa fi nama kofalchiisuu kan bifa gaaffii fi deebiin taasifamudha. Tapha maatii kana hirmaatteettaa?

Haati siinqee dubartii guddoo sirna gadaa keessatti kabaja guddaa qabduu fi akkuma abbaa gadaa isheenis aangoowwan tokko tokko ni qabdi. Isaan keessaa muraasni namoota wal Lola abbaa manaa fi haadha manaa araasuu fa'ii.

Gamoon kun gamoon baay'ee bareedaa kan taheedha. gamoon kun gamoon darbii afur kan qabuudha. gamoo kana bira namoota hedduutu bira jira. namoon kun ammoo taphattootatu jira. taphattoonni kun ammoo uffannaa uffachuun harka wal qabatanii naanna'aa kan jiraniidha.

Barattoonni manneen barnootaa keessatti erga calqaba tiyoorii isaa baratanii booddee shaakala hojii isaa immoo laaboraatoorii keessatti qabatamaan hojjatu. Keessattuu barnoota saayinsii akka keemistirii, fiiziksii fi baayoloojiif barbaachisaadha. Mana yaalii seenuun barataaf maal fayyada?

Namni kun itti aanaa ministeera muummee Itiyoophiyaa Obbo Dammaqee Mokkonnoniidha. Obbo Dammaqeen waltajjii wayii irratti barcuma irra taa'anii haasaa taasisaa jiru. Dura isaanii laap-tooppii'tu jira. Duuba isaaniin immoo alaabaa Itiyoophiyaatu fannifamee jira.

Isaan kun hordoftootaafi tajaajiltoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Tajaajiltoonni kunneen faarfattoota akkaataa seera amantichaatti uffata amantaa isaanii uffatanii jiraniidha. Baay'atanii hiriira galanii daandii konkolaataa irra dhaabbatanii jiru. Ayyaana isaanii tokkummaadhaan kabajachaa jiru.

Timaatimiinn gosoota muduraa fi kuduraa keessaa tokko ta'ee, kan yeroo waqtii bonaa fi gannaa oomishamuu danda'udha. Timaatimiin kun bilchaachuuf diimachuu jalqabee jira. Lafa irra ciisee akka hin tortorreef mukti jala dhaabbateera.

mana jireenyaa girgiddaan isaa suuraa namaa ofirraa qabu argaa jirra . manni jireenyaa kun ammoo kan inni irraa ijaarrame muka , biyyoofi qorqoorroo irrrati. mana jireenyaa kana mooraa isaa keessatti ammoo namni tokkos ni argama..

Ogeessota fayyaa mana yaalaa keessatti yookaan kutaa yaalii keessatti yaalii gaggeessa jiran argaa jirra . Namoonni kunneen yookaan ogeessonni yaalaa kunneen uffata seeraa isaanii uffatanii kan argamanidha. Isaanis baayyinni isaanii sadidha.

Fakkii orgoggee uffata shurraaba harka dheeraa fi kofoo halluu gurraachaa uffattee dhaabbachaa jirtuudha. Orgoggeen kun mana keenyan isaa halluu diimaa fi gurraachaan dibame jala jirti. Harki uffata orgoggeen kun kaawwattee jirtuu harka ishee irra darbee jira.

Afaan Oromoon erga qubee isaa lafa qabsiifateen booda barruuwwan hedduu lafa kaa'ee jira. Kitaabni kun babal'ina afaan kanaa irratti kan hojjetu yoo ta'u, kitaaba mata dureen isaa Naatoo jedhuun kan qophaa'edha.

Kitaaba xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammad barreesse kan mata dureen isaa "Hin gaabbu" jedhu. Qabiyyeen kitaaba kanaa taatee ijoollummaa isaa irraa kaasee hanga gaafa qabsoo Oromoo ifatti eegaluutti muuxannoo fi mudannoo inni dabarse mara kan ofkeessatti qabatedha.

gamoo guddaa dhaabbata tokkoo kan ta'e asirratti argaa jirra . gamoon kun gamoo dhaabbatni poostaa Itoopiyaa keessatti argamudha. isaan garanatti ammoo agarsiiftuu karaatu jira. agarsiiftuun karaa kun ammoo kan finfinnee keessatti argamudha.

Isheen kun dubartii saba Oromoo biratti beekamtiifi kabaja guddaa qabduudha. Gootittii guddina afaan Oromoo keessatti ga'ee taphachaa turteedha. Maqaan ishee Asteer Gannoo jedhamti. Onesmoos Nasiib wajjin ta'uudhaan yeroo jalqabaaf Kitaaba Qulqulluu Afaan Oromootti jijjiiruuf nama ga'ee guddaa ba'atteedha.

Namoota lama argaa jirra. Namoonni kunneen ammoo fiigicharra namoota jiranidha. Namni kan duubarra jirtu dubara yoo taatu inni fuuldura jiru ammoo dhiiradha. Wal dorgommichi kan inni qophaahu biyya shaangaayitti kan qophaa'edha.

Bakka kana jiru fakkii dhugaatii lallaafaa cuunfaa maangoo irraa hojjetameedha. Cuunfaan maangoo kun qaruuraa qal'aa kan barreeffama muraasa of irraa qabutti naqamee jira. Halluun dhugaatii achi keessaa argamu kun keelloodha.

Hospitaalota Itoophiyaa keessatti argaman keessaa tokko adda duree kan ta'ee fi baay'ee beekamaa kan ta'e hospitaala Xiquur Anbassaa yoo ta'u, isas kan adda isa godhu tajaajila hawaasaaf kennu cinaatti mana barnootaa qaba.

Harka nama lamaafi mallattoo wal madaalaa yookaan ammoo mallattoo wal qixxummaa kan agarsiisuu fi mallattoon kun ammoo mallattoo meeshaa safara wal qixxuummaa yookaan wal madaalchiftuuti. Yeroo baayyee mana murtii keessatti kan argamudha.

Dubartiin haalluu gogaa fuulaa gurraacha ta'e qabdu kun, uffata aadaa uffattee jirti. Dubartiin kun, mataa isheetti uffata haalluu gurraacha qabu shaashii jedhamuun beekamu kaawwattee kan jirtu yoo ta'u, faaya fi uffata haalluu adii qabu kaawwattees jirti.

Sirbitoonni hedduun yeroo sirba baasan shubbistootatti fayyadamu. Kun immoo aadaan saba sanaa akka gaariitti akka calaqqisiifamu taasisa. Sabni sirbi isaa sirbamu sun shubbisa isaanii faana waan arganiif gammachuu guddaa akka qabaatan taasisa. Shubbistoota sanaafis madda galii ta'a.

Biyya keenyatti namni kamiyyuu buddeena gaafa namaaf dhiyeessu ittoo irratti dabaluun dirqama nama sanaati. Ittoo malee nyaachuun waan ulfaatuuf ittoo gosa adda addaa namaaf dabalu. Ittoon shiroon dhadhaan baay'ee mi'aawa.

Buna madaba isaa irratti haala gaariin oomishamee jiruudha. Biqiltuun bunaa kun lafa hektaara hedduu irratti oomishamee jira. Biqiltuun kun halluu magariisa qabaatee daran miidhagee oomishamuun kan argamu yoo ta'u bo'oon gidduu isaa baafamee jira.

Mormaa fi mudhiin sirbuun gosa sirbaa kan baay'ee beekamaa fi jaallatamaa ta'ee kan yeroo hedduu naannoo kaaba Itoophiyaa keessatti beekamudha. Keessumaa sirbi mormaa kun naannoo amaaraa keessatti baay'ee jaallattoota qaba.

Manneen baadiyyaa baay'ee keessatti yeroo ayyaanaa gosoota nyaata hedduutu qophaa'u. Gosoota nyaataa bira darbee gosoonni dhugaatii Akka aadaatti beekamaa ta'an kan akka bookaa fi foonis ni argamu. Namni yeroo kana filatee nyaata.

Gaalli beelladoota naannoo gammoojjiitti baay'inaan argaman keessaa ishee tokkodha. Beellanni kun kotteen ishee baqaqaa ta'us alala hinguurtu. Haata'u iyyuu malee hawaasni naannoo sanaa nyaataafi dhugaatii isaa isheerraa argata. Kana malees geejibaaf filatamtuu waantaateef achitti faayidaa hedduu laatti.

Kun dhugaatii aadaa Itiyoophiyaa keessatti beekamu kan maqaan isaa farsoo jedhamuudha. Qodaa itti dhugamu kan fuullee irraa hojjetame lamaafi qodaa sibiilaa tokkotti buufamee minjaala irra kaa'amee jira. Farsoon akkamittiifi maal irraa qophaa'a?

Poolisoonni marsaa baay'eedhaaf bakkeewwan leenjii hedduutti Leenjifamanii bahuudhaan uummata tajaajilaa jiru. Ergama isaanii kana qabatanii yeroo gara hawaasaatti deemanis uummata isaanii aantummaa guddaadhaan tajaajiluudhaan beekamu. Hojii yakka ittisuu irrattis bobbaba'anii nageenya uummataa kabachiisuudhaan beekamu.

Gosa firii biqiltootaa bifa rog-sadeetiin mana suuparmaarketii keessa kaa'amanii jiranii argina. Waantonni asitti argaman kunneen fuduraa fi muduraa nyaataa yoo ta'u, kanneen akka muuzii fi maangoo addumatti kan mul'achaa jiranidha.

Namoota baayyinaan tartiiba galanii taa'anii jiranii fi namoota wal gahii irra jirani dha. Bakki nmaoonni kun jiran ammoo naannoo gammoojjii yookaan magaalaarraa fagaate dha. Namoonni kunneen namoota waraana ta'ani dha.

Dubartoota yeroo baay'ee gosti kophee isaan uffatan gosa sagantaa hirmaatanii irratti kan hundaa'uu fi addatti immoo yeroo cidhaa fi yeroo sagantaa eebbaa kophee miilli isaa ol dheeraa ta'e hidhatanii argamu.

Aadde Saale Worqi Zawudeen Piresidaantii biyya Itoophiyaa duraanii turani. Miidiyaa hawaasaa irratti yaada laachaa kan jirtu, maanguddoo kabajamtuudha. Seenaa keessatti akka hangafa dubartoota baratanii gara aangootti yeroo jalqabaaf dhufaniitti ilaalamu.

Biiroon Barnoota Bulchinsa Magaalaa Finfinnee magaalaa Finfinnee keessatti barnoota kutaa jalqabaarraa kaasee hanga kutaa kudha lamaatti kan hoogganu yoo ta'u, hojii barnootaa irratti akka biyyatti bu'aa guddaa argamsiisaa kan jirudha. Biiroon Barnoota Bulchinsa Magaalaa Finfinnee eessatti argama?

Namoota lama uffata halluu cuquliisaa uffachaa jiraniidha. Namoota kana keessaa ishee dubartiin dhaabbattee kolfaa kan jirtu yeroo ta'u mucaan xiqqaan dhiiraa tokko immoo taa'ee sa'a magaala tokko keessaa aannan elmaa jira.

Suuqiin mana magaalaa keessatti argamu ta'ee akkasumas bakka gabaadhaaf mijatu ta'ee daldalli kan keessatti gaggeeffamudha. Daldalli kunis wantoota hawwaasaaf barbaachisan fi hawwasa keessatti fudhataman ta'uun isaa baayyee barbaachisaadhaa fi fudhatamaa ta'uu qaba.

Namoota anga'oota biyya Itoopiyaa asirratti argaa jirra. Isaanis kanneen akka Dr Abiyyi Ahimad ,obbo Dammaqaa , Obbo Huseen akkasumas perisedaantii ammaa Dr Alkesillaasiee faatu as irratti argama. Masaaraa mootummaa keessa jiru.

Muduraa fi kuduraaleen qotee bultootaan oomishamanii, daldaltootaan yookiin immoo qotee bultootumaan gabaaf kan dhiyaatanidha. Namoonni kun wantoota akka qullubbii diimaa, timaatimii, hundee diimaa, qullubbii adii fi kannen biroo daandii irratti gabaaf dhiyeessanii jiru.

Gosoota alaattii jiran keessa Risaan isa tokkodha innis gosoota allaattiiwwan keessaa ol fageenya guddaa irratti ykn gara samiitti ol siqee kan barrisudha. adda kan isa taasisu alaattiiwwaan jiran keessa wantoota lubbuun keessaa bahe (du'aa)soorachuu dhiisuu isaati.

Suura ka'uun durii kaasee ganga har'aatti baay'ee baramaadha. Namoonni yeroo suura ka'anis waantota haala yeroo sanaa faana deeman mul'isaa waan ta'eef akka yaadannootti ilaalama. Kana malees miirri yeroo sana mul'ifamu miidhagina suurichaa baay'ee dabala.

Namoonn ispoortii kunneen, namoota kubbaa saaphanaa taphachaa jiranii dha. Bakka kanatti deeggartoonni fi daawwattoonni hedduunis kan jiran yoo ta'u, kubbaan saaphanaa wantoota akka dirree taphaa, kubbaa saaphanaa, uffata taphaa ,sibiila utubaa fi saaphana faa barbaada.

Asxaan mana murtii aadaa oromiyaa kun kan baay'ee hawaasa biratti. fudhatama kan qabuudha. akkasumallee manni murtii aadaa kun hojii haqaa hawaasaaf hawaasaa bakka buhee kan hojjetuudha. manni murtii kun hawaasa Oromoo biratti fudhatama cimaa kan qabuudha. innis hawaasa walitti buhe walitti kan araarsuudha

Shaayiin baala shaayii irraa hojjetama. Baalli shaayii kun yeroo ammaa lafa bal'aa irratti qonnaan bultootaan xiyyeeffannaa guddaa argatee hojjetamaa jira. Kana malees warshaan shaayii baay'inaan dhaabbachaa waanta jiruuf oomisha isaatiif kaka'umsa uumeera.

Nyaanni foonii akaakuun adda addaa jiraatu illee kan akka nyaata foonii diimaan kana baayyee jaallatamaan hin jiru. Foon diimaan hoteelota keessatti akkasuma illee manneen nama dhuunfaa keessatti kan nyaatamu yommuu ta'u, baay'ee mi'aawa.

Mana jireenyaa baadiyaa keessatti ijaaramee jiru. Manni kun mana qorqoorroo kan mukaa fi dhoqqee irraa ijaaramedha. Duuba mana jireenyaa kanaan lafa baadiyaa bosonni irraa mul'atuu fi lafa qonnaa kan oomishni midhaanii irra hin jirre argina.

nama anga'aa waraanaa kan biyya Itiyoophiyaa kan ta'e Jeneral Biraanuu Juulaa jedhamuun nama beekamudha, namni kun miidiyaalee gara garaa of fuuldura kaa'uun miidiyaaleen ibsa kennaa kan jirudha. uffata seeraa uffatee jira.

Sirna gadaa keessatti uummanni oromoo irreecha Wagga waggaan kan kabajuu fi innis kan ilaalamuu akka aadaatti malee amantaa nama muraasa bakka bu'u miti. Irreechi mallattoo nageenyaa jaalalaa fi badhaadhinaa bakka bu'a

Nama rifeensi isaa baay'ee bareeduu fi uffata aadaa oromoo uffattee kan jirudha. Faaya mormaa callees ofirraa kan qabudha. Haalli sirreeffannaa rifeensa isaa kun kan naannoo karrayyuutti baayyinaan beekkamufi baay'ee lee bareedudha.

Bakka kanatti kitaaba afaan Oromoo ta'ee maqaan isaa Miila Kaayyoo kan jedhu agarra. Kitaabni kun mallattoo halluu gurraachaa fi fakkii biiftuu qola isaa irraa qaba. Barreessaan kitaaba kanaa Lataa Qana'ii Aagaati.

Kopheen kun, kophee uffata furdaa fi wantoota biroo irraa hojjatamu yoo ta'u, kopheen kun haalluu gurraacha qaba. Kopheen akka kanaa kun miilaaf baay'ee mijataadha. Kopheen kun, fayyaa fi qulqullina miilaa eeguuf fayyada.

Bakka bittaa fi gurgurtaa meeshaalee suphee irraa hojjetamaniiti. Dubartiin kun meeshaalee suphee kan akka Jabanaa, baattuu cilee fi kanneen biroo nama bitatutti argisiisaa jirti. Meeshaaleen kun buna itti danfisuuf ni gargaaru.

Daraaraan kan nam tolchee fi kan uumamaatu jiru. Daraaraan kun fakkii fuula "Facebook" irratti kan argamu yoo ta'u, Inamoonni wal jaalatan kan waliif kennuu danda'anidha. Daraaraan kun bifa miidhagaa kan qabudha.

Daldalaan abaaboo gurguru magaalaa keessatti mana itti hojjatu kophaatti kan qabuu fi guutummaatti hojii daldala kanaaf qofaa kan oolchudha. Namni bituu barbaadus gosa abaaboo barbaade Sanaa sagantaa gosa kamiifiyyuu asii bitata.

Meeshaaleen haalluu adii qaban kunneen, meeshaalee buna itti dhugan, yoo ta'u maqaan isaanii finjaala jedhamuun beekamu. Minjaalota kana cinaatti bunni danfifamaa fi ixaanni aarsamaa jira. Teessoowwan hedduunis mana kana keessatti ni argamu.

Namichi maxxansaa wayii bahee maxxansaa kan jiruudha. namichi baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan miidhaguudha. akkasumallee baay'ee nama cimaa kan taheedha. namichi kun uffannaan suufii irraa jala uffachaa kan jiruudha. namichi kun baay'ee gammachuu kan qabuudha. akkasumallee maxxansa kana harka isaatiin qabee dhaabbachaa jira.

Gogaan looniis ta'ee gogaan Bineeldota fayidaalee hedduu of keessaa qaba. Inni jalqabaa meeshaalee miidhaginaa, faayaa fi waantota bu'uura jireenyaa dhala namaa ta'an ittiin guuttachuuf kan baayyee gargaaranidha. Fakkeenyaaf kan akka kophee fa'aa.

Namoonni kun namoota biyya alaa ykn namoota biyya bakkee kan taa'aniidha. namoonni hiriiranii hiriiraan dhaabbachaa kan jira. akkamalee namoonni gurguddaa ta'aantu jira. namoonni bifti isaanii adii kan taa`aniidha. namoota kana keessaa warri kaan barsiisoota isaniidga

Gombisaan qadaada eeleeti. Qadaadni kun itoo eeleen ammayyaa humna ibsaatiin hojjetu hindhufin; Akka aadaatti dhoqqee horii irraa hojjetama. Akkasumas waantota biraa irraa hojjechuudhaan itti fayyadamama. Haadholii birattis iddoo guddaa qaba. Gombisaan akka hinmiidhamneef haadholiin akkamitti kunuunsu?

Dhugaatiin alkooliin kun bifti isaa baay'ee diimaa kan taheedha. akkasumallee sammuu dhala namaa kan adoochu fi kan miidhu ykn kan sammuu namaa dadhabsiisuudha. Dhugaatiin kun jiruuf jireenya dhala namaa keessatti faayidaa akkuma qabu miidhaas qaba. Faayidaan isaa nama furdisuuf oola.

Magaalota keessatti bakka meeshaalee xixiqqoo konkolaataan baay'ee fe'uu hin dandeenyetti namoonni meeshaalee kana bakkaa bakkatti sochoosan jiru. Isaanis yoo hubatteetta ta'e kanneen qaamni isaanii guddaa ta'ee fi rakkoo wayii kan qabanidha.

Bishaan dhugaatii lammiilee hunda biraan gahuudhaaf waantota hojjetamaa jiraniin namoota hedduutu fayyadamaa jira. Kun immoo hojiidhuma yeroo ammaa saffisaan hojjetamaa jiruun mirkanaa'a. Lammiileen keenyas dhukkuboota daddarboo bishaan ciisaadhaan dhufu irraa bilisa akka ta'aniif isaan fayyada.

Haayilee Gabiresillaaseen Atileetota durii Itoophiyaan qabdu keessaa nama jalqabaati. Namni kun seenaan isaa akka nama miilla qullaa, kophee malee biyya isaaf fiigee injifannoo argamsiisettidha. Badhaasa Warqii fudhachuudhaan dhalootaa boodaa onnachiiseera.

Mana jireenyaa tokko keessatti yeroo calqabaaf haati manaa fi abbaan manaa gaafa jireenya eegalan kophaa isaanii lama ta'aniitu. Isaanis guyyaas ta'ee halkan osoo gargar hin bahiin waliif amanamanii jiraatu. Sittan himaa waliin yeroo dheeraa jiraatu.

Kun qabeenya uumamaa gosa garaa garaati. Bosona biqiloota gosaafi hanga garaa garaa qaban of keessaa qaba. Bosonni kun gaara irratti argama. Lagni immoo gaara kana irraa gara dachaatti kan yaa'u ta'ee, finca'aa uumee jira.

allaattii, allaattiin kun gosa allaattotaa keessaa tokko yoo taatu allaatti baayyee bareeddudha. namoonni baayyeen bosona keessa deemuun allaattii kana daawwatu. allaattiin yeroo baayyee naannoo bosonaa kan jirraattufi yeroo tokko tokkommoo naannoo lagaalee kan jiraatudha.

konkolaataa lafa qotu, konkolaataan kun ammoo konkolaataa lafa qotuun karaa baasuuf nu tajaajiludha. halluun konkolaataa kanaa ammoo keelloodha. gommaa afur kan qabuufi halluun gommaa isaa ammoo gurraacha kan ta'e dha.

Naannoo baadiyyaatti haadholiin ijoollee durbaa hin qaban taanaan barii subii ka'anii buan danfisuun abbaa manaa isaaniif ciree hojjatuuf. Dhugaan jirtu haadholiin baadiyyaa barii ka'uun maatii fi abbaa manaa isaanii dafee akka hojii deemu taasisu.

Faaya, faaya jechuun bareedina wanta tokkoo dabaluuf kan gargaaru dha. Faayi nuyi asii olitti argaa jirru kun ammoo callee jedhamuun kan beekkamu dha. Calleen kunis halluu gurraa, diimaa fi adii kan qabudha.

Bunni dhugaatti yeroo ayyaana akkasumas yeroo namni tokko itti barbaaddetti danfifatee ollaa isaa waliin ykn maatii isaa waliin kan dhugaa gammachuun dabarfatanidha. bunni bifa gurraacha kan qabu ta'ee sammuu namaa bohaarsuuf kan ooludha.

Bishaan dhugaatii qulqulluun hawaasni waliin itti fayyadamu Boonoo jedhamee kan waamamu tajaajila gaarii kennaa jira. Boonoon kan hawaasaa ta'uu isaa irraa kan ka'e bakka hedduutti tola tajaajilamu. Bakkee kaanittis gatii baay'ee xiqqaatu kanfalama. kanaaf uummanni tajaajilicha baay'ee jaalata.

Barattoota daree barnootaa keessatti uffata dambii isaanii uffatanii hojii daree hojjechaa jiran kan agarsiisu yoo ta'u, barsiistuun keessa naanna'uun isaan to'achaa jirti. Kunis hubannaa barattootaa cimsuuf kan ta'uu fi qulqullina barnootaa iddootti kan eegudha.

Jaarsoliin namoota umriin bilchaatanii fi yeroo baay'ee garuu sadarkaa itti hojii hojjataa turan itti gadhiisanii gosa hojii biraa yookaan guutummaatti dhiisanii soorama barbaadu. Garuu kan namatti tolan immoo gorsaa fi beekumsa gahaa qabu.

Meeshaalee miidhaginaa kan maqaan isaanii qabee jedhamu argina. Meeshaaleen kun hammaan yookiin guddinaan gargar kan ta'anii fi akka faayaatti mana keessa kan taa'anidha. Namoonni qabee hojjetan callee halluu adda addaa qabu itti godhu.

Miidhaginni kan uumamaan uumaa biraa jalqaba ittiin dhalatan haata'u iyyuu malee dhalli namaa kunuunsa gahaa ta'e ofii gochuudhaan fayyadamaa ta'aa jira. Kana malees faayyi adda addaa ofirratti rarraafatanii socho'anis gahee guddaa qaba.

Namni kun, mana isaa keessa taa'ee buddena akkasumas shorbaa soorachaa jira. Nyaanni buddeen jedhamu Itoophiyaa keessatti qofa kan argamu yokin qophaa'u yoo ta'u, midhaan xaafii jedhamu irraa qopha'a. Buddeenni harkaan maramee ittoon qabamuun nyaatama.

Manneen dubbisaa keessatti haalli namoonni ittiin taa'anii dubbisan garaagarummaa ni qabaata. Tokko tokko taa'ee tasgabbiin yoo dubbisuu, Amala badaa jibbisiisu kan qaban immoo kitaabota ergifatan sana teessoo irra kaa'uun bahu.

Namootaa baayyatanii jiran argaa jirra. Namoonni kunneen namoota akka aadaa isaaniitti uffata aadaa isaanii uffatanii jiranidha. Uffanni isaan uffatanii jiran kun ammoo halluu gosa gara garaa kan qabudha. Fakkeenyaaf adii fi diimaa fa'i.

Bakki kun, bakka gabaa horiin itti gurguramanii dha. Lafti kun, lafa bal'aa bakka gabaa yoo ta'u, horiin akka sa; aa, eeffanaa fi qotiyoo ni mul'atu. Beeyiladoonni nyaata akka aannanii fi fooniif akkasumas hojii qonnaa garaa garaatif ni fayyadu.

Re'een beellada manaa keessaa isa tokko yoo ta'u yeroo baayyee madda galii fi madda nyaataa ta'un kan tajaajiludha. Re'een kunneen bifa garaa garaa akka diimaa, adii fi gurraacha of irraa qabu.

bakka kanatti dhagaan gurraachaa kan daandii konkolaataa fi manneen adda addaa simmintoo waliin ijaaruuf fayyadu tuulamee jira. dhagaan kun naannoo mana killaan isaa sibiila qorqorroon ijaaramee jiru cinatti tuulamee argama.

Mooraa mana baadiyyaa argaa kan jirrudha. Mooraan mana baadiyyaa kun dallaadhaan marfamee kan ijaarramee jirudha. Dallaa kan keessa ammoo dhaabbatee kan jiru mukeelee gurguddoonis ni argamu. Ijaarsi dallaa kanaa mukarraayi.

Alaabaan kun alaaba Itoophiyaa kan taheedha. Alaabaan kun alaabaa halluu adii sadii kan qabuudha: isaanis gubbaadhaa gara gadiitti, magariisa, keelloo, diimaadha. alaabaa kun gidduutti asxaan ykn mallattoo bifti isaa cuquliisa kan tahee qaba. Alaabaan kun ibsituu eenyummaa biyya tokkoo kan mul'isuudha.

Siidaan Aaksum qarooma durii kan mul'isudha. Biyyi keenya yeroo durii keessa dhagaa tokko irraa waanta akkasitti miidhakfamee soofame hojjechuun waanta ajaa'ibaati. Dhaloonni yeroo ammaa immoo hanbaa kana kunuunsee qabachuun gahee isaati jechuudha.

Shaamarra Oromoo Booranaa baay'ee mimmiidhagoodha. Miidhagina isaanii kanas eeggachuudhaaf kunuunsa gahaa ofiif gochuudhaan beekamu. Naannoo isaanii baay'ee ho'aa waanta'eef dafanii dhiqachuu barbaachisa. Kana irraa kan ka'e hundi isaanii of hin gatani. Rifeensa isaaniis miiccatanii filatanii ittiin deemu. Faaya aadaas godhatanii ittiin faayamu.

Namoonni humna waraana biyyaa keessatti hirmaatan hedduun gosa kophee baay'ee cimaa ta'ee fi kan qaama mootummaatiin kennamu hidhattu. Kopheen kanas kan adda Isa godhu cimina isaa fi dheerian qabaachuu isaati

Gosoonni daldala adda addaa kan akka irdii fi shiroo fa'aa kanneen nuti mana keenya keessatti itti fayyadamnuu fi irdii kana bakka barbaree buufnee gaafa ittoo hojjannu itti fayyadamna. Lamaanuu waliin ni hojjatamu.

Namoonni gara mana amantaa deemuu waaqa ykn uumaa isaanii kadhachaa jiru. namoonni amantaa ortodoksii kan hordofaniidha. isaanii akka seera amantaa isaaniitti gaabii adii uffachuu dhaabbatanii waaqa galateffachaa kan jiranidha. namoonni kun saala dhiiraa fi dhalaan addaan hiramanii dhaabbachaa jiru.

Mucaa dubaraa argaa jirra. Mucaan dubaraa kun ammoo mucaa buna danfisaa jirtudha. Buna kana ammoo meeshaa aadaa kan ta'e meeshaa abiddi irratti bobahutti akaahaa jirti. Uffata aadaas uffattee kan argamtudha.

Ministeerri barnootaa piroofeesar Biraanuun yeroo baay'ee dhimma barnoota biyya keenyaa irratti yaada ni kennu akkasumas marii garaagaraa ni gaggeessu. Anaan yeroo baay'ee na dinqu garuu gabaasa waggaa waggaanii kan qormaata kutaa 12ti.

Namoonni qaamoleen isaanii hir'uu ta'an meeshaalee gargaarsaa kan ittiin socho'uuf isaan barbaachisan argachuu qabu. Keessumaayyuu namoonni miilli isaanii naafate waan akka teessoo kan ittiin deemuu danda'an qaama kamirraayyuu argachuu qabu.

Namoon kun mana bunaa tahaanii buna dhufuuf buna eeggachaa kan jiraniidha. buna kana kan dafisee gurgurama jiru intala durba diimtuu tokoodha. kan bunni ittiin dhugamu kun ammoo shinii kan tahee bifti isaa adii kan taheedha. bunni dhala namaatiif faayidaa guddaa qaba.

Intalli kun teessee buna buusaa jirti. Intalli kun baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan miidhagduu ykn kan baay'ee nama hawwisiiftuudha. intalli kun uffannaan ishee adii kan taheedha. Akkasumallee shiniin isheen teessee buna itti buusaa jirtu kun adii kan taheedha.

Manneen barnootaa adda addaa keessatti daa'imman sadarkaan umrii isaanii barchuuf hin geenyu barsiisuuf tooftaalee garaagaraa fayyadamu. Isaan keessaa tokko karaa isaan ittiin barachuu dand'an meeshaalee deeggarsa barnootaa kan mul'atan fayyadamuudha.

Loltoota waraanaa Konkolaataa UN yaabbatanii deemaa jiran. Loltoonni kunneen nagaa fi tasgabbii eegsisuuf gara biyyoota garaa garaatti bobba'uudhaan ergama nagaa kabachiisuu kan bahanidha. Bakkoota shororkeessitoonni jiran deemuunii fi biyyoota lolli itti hammaatutu kan ergamanidha.

Miriindaan gosa dhugaatii lallaafaa kan halluun isaa keelloo fakkaatuu fi qodaa qaruuraa xiqqoo wayiitti naqamee kan jirudha. Kan nama dhibu dhugaatii kana kan dhugu nama machaa'uu hin barbaadne dabalatee nama maraa.

Namoonni naannoo tokko jiraatan naannoo isaanii kunuunsuu keessatti namni marti dirqama lammummaa qaba. Kunis namoonni naannoo sanaa daandii konkolaataa akka tola ooltummaatti akka uummataatti bahuun ganama wayii qulqulleessuu danda'uu qabu.

Namni kun aartistii beekamaa oromoo maqaan isaa Andu'aalem Gosaa kan jedhamu yoo ta'u haadha manaa isaa waliin dhaabbatee jira. Andu'aalem Gosaa nama aartii oromoo keessatti gahee taphachaa jirudha. Andu'aalem Gosaa eessatti dhalate?

Beelladoonni kunneen beelladoota manaa keessaa isaa tokko yoo ta'an maqaan isaanii re'ee kan jedhaman yoo ta'u iddoo isaan jiran marga lalisaa fi mukkeen bosonaa kan qabudha. re'een foon ishee nyaataf ni oola.

Itoophiyaa keessa sabaafi sablammii hedduutu jiraata. Biyya kana keessatti saboonni kunneen walkabajanii jaalalaan keessa jiraatu. Saboonni kun dandeettii garaa garaa qabu waanta'eef walitti fidanii biyya kana cimsuu keessatti hunduu gahee mataa isaa bahachuudhaan beekama.

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u loogoo ministeera dhimma alaa kan ta'edha. Loogoon kun halluu akka daalachaa fi cuquliisa of irraa qaba. Ministeerri dhimma alaa gaheen hojii isaa maalidha?

Qullubbii diimaa daandii irratti gurguramaa jiru. Qullubbii diimaan ittoo nyaataaf nu gargaaru qopheessuu keessatti akka galtee ijoo ta'eetti kan nu gargaarudha. Qullubbii diimaan oomisha yeroo gabaabaa keessatti gahuun nyaataaf ooludha. Qullubbii diimaan haala teessuma lafaa akkamiitti firii gaarii argamsiisa?

Qonna yeroo ammaa keessatti oomishni kuduraalee fi fuduraalee baay'ee beekamaa ta'aa jira. Kanaafuu oomishni pappaayyaa illee lafa qonnaa baadiyyaa hedduu keessatti lafa bal'aa irratti oomishamaa jira. Oomishni Kun guddina biyyaaf gahee akkami qabaa?

Mana gurgurtaa uffataa keessatti namni tokko huccuu bitachuu fedhee gaafa mana uffataa deemu gosa barbaade akka ajajatu uffanni xixiqqaatanii citanii fi akka filannoof tolanitti jiru. Jechuun koo namni kana ilaalee keessaa filata.

Bakka tokko tokkotti biqilaan namni tokko madabiin oomishee yoo barbaade gabaaf dhiyeessuu yoo barbaachisaa ta'e immoo ofii isaaniif dhaabbachuu danda'u. Biqilaa madabii kan adda godhu pilaastika biyyee qabuun dhaabbachuu isaati.

Barattoota mana barumsaa keessatti , mana barumsaa keessaa ammoo kutaa barnootaa keessatti argamun barachaa jiranii fi barsiistuu Barattoota sana fuuldura dhaabbattee barsiisaa jirtu argaa kan jirruufi barattootni dhaabbatanii kan jiranidha.

Fakkiin kun jaartii daabboo saanii guddaatti qabattee namaa kennaa jirtuudha. Jaartiin kun uffata halluu adii qabu uffachaa jirti. Akkasumallee namoonni baay'een ta'aanii jaartii kana irraa hirbaata qooddachaa jiru. Bakki kun mana amantaa keessa.

Ijaarsi manneenii kan maqaan isaa kondiiminiyeemii jedhamuun beekamu ijaarsa gamoo kan qaamni mootummaa kan namaaf dhiyeessuu fi namoonni hedduun waliin bakka tokko jiraatu. Kan nama jibbisiisu sababa namni baay'atuuf qulqullina hin qabu.

nama jabaa aartii uummata Oromoo guddisuu keessatti gahee leencaa qabuufi nama weelluu isaatiin uumata bal'aa biratti jaallatamummaa guddaa horatedha. namni kun maqaan isaa aartisti Zarihuun Wadajoo jedhamuun nama beekamu dha.

Dhugaatii lallaafaa maqaan isaa ispiraayitii jedhamuun beekkamudha. Dhugaatiin kun dhugaatii alkoolii of keessaa hin qabnedha. Dhugaatiin kun halluu bishaaniin wal isa fakkeessuu kan qabuu fi dhugaatiichis meeshaa pilaastikaa keessa taa'ee jira.

Mucayyoo dubaraa baayyee miidhagduu taateefi mucayyoon kun ammoo uffata aadaa uffattee kan jirtudha. Mucayyoon kun faaya gara garaas uffattee kan jirtudha. Faayonni isheen ufattee jiirtu kun ammoo faaya gurraa, kan mormaafi kan harkaati.

Manneen barnootaa hedduu keessatti ulaagaan barnootaaf barbaachisu gahaan hinjiru. Keessumaa manneen barnootaa olaanoo keessatti waanti kun jiraachuun isaa qulqullinni barnootaa gadi bu'uudhaan kaayyoon eegamu galma akka hingeenye taasisa. Kanaaf mana barnootaa banuun dura ulaagaa isaa guuttachuun dirqama ta'a.

Namoonni kun galma guddaa tokkoo keessatti walitti qabamanii kan jiraniidha. namoonni kun baay'inaan argamaa kan jiraniidha. namoonnii waltajjii yookiin wal gahii irra kan jiraniidha. waltajjiin kana keessa saala lamaan isaaniitu jira. namoonnii kun maaliif walitti qabamaan laata ?

Manneen nyaataa fi hoteelota gurguddaa keessatti yeroo baay'ee manni isaanii fi meeshaaleen achi keessatti itti fayyadaman baay'ee qaaliidha. Keessumaa balbiin isaan mana keessatti ibsaaf fannisanii itti fayyadaman baay'ee gatii jabeessa

Nama hojii hojjachaa jiru argaa jirra . Namni kun saalaan dubaradha . Dubartiin kun ammoo dubartii buna buusaa jirtudha. Bunni dhugaatii Biyya Itoophiyaa keessatti beekamadha. Abiddis bukkee isheetti kan argamudha.

Dubartoonni Tigraay haalli uffannaa isaanii kan naannoo biraa irraa adda kan ta'ee fi fagootti isaan ta'uu isaanii namni ni beeka. Dabalataan gurraa fi qaama isaaniirraa warqee baay'ee qabu. Warqee kana maraa eessaa fidanii?

Gosoota bineensota bosonaa keessaa tokko kan ta'e harreen diidaa Isa tokkodha. Harreen Kun bifti qaama isaa buburree fi nama hawwatu baay'ee bareedaa ta'edha. Halluuwwan isaas adii fi gurraacha wal keessadha.

Eeleen gosa meeshaa mana keessaa kan buddeenni itti tolfamuu fi gosa biyyee suphee jedhamu irraa kan hojjatamudha. Eelee kana kan adda taasisu baay'inaan kan beekamu biyya keenya Itoophiyaa keessatti nyaata irratti tolchuufi.

Namoonni kun bakka tokkotti walitti qabamanii yeroo isaan sirna waaqeffannaa isaanii raawwachaa jiran kan arginu yoo ta'u, isaanis ija isaanii walirra buusanii, sagalee isaanii baasanii waaqeffatan argina. Keenyaan mana sanaa irrattis luqqisii adda addaa arguu dandeenya.

Meeshaa nyaatni itti nyaatamu keessa gosi nyaataa adda addaa itti naqamee jira. Ittoon nyaata kana keessa gosa adda addaa yoo ta'u halluu gosoota ittoo kanaa diimaa, adii, gurraachaa, keelloo fi kan kana fakkaataniidha.

Baroota durii yeroo biyyi kun sirna mootiitiin bulaa turte keessa uummanni biyya kanaa gidiraa guddaa argaa ture. Sababni isaas yeroo sana daldalli garbaa adeemsifamaa waanta tureef dhalli namaa akka horiitti walitti hidhamee oofamaa ture.

Kun meeshaa ammayyaa humna elektirikiitiin hojjetu kan uffata oomishuu yookiin kan oomishame sirreessuuf fayyaduudha. Bifa adiifi gurraacha qaba. Meeshaan kun shiboo elektirikii isaa wajjin minjaala irra kaa'amee jira. Uffatni baay'een immoo cina isaatiin dadachaafamee kaa'amee jira.

Konkolaataan fe'insa uummataa baay'ee gurguddoo ta'an yeroo baay'ee mootummaadhan qophaa'anii tajaajila hawaasummaatiif oolu. Uummannis haala gatii taarifa isaa irratti gammachuu guddaa qaba. Hata'u iyyuu malee hanqina guddaa waanta qabuuf waliin gahuun baay'ee rakkoo ta'ee jira.

Ministeerri muummee Itoophiyaa doktar Abiyyi Ahmad yeroo yeroon gaaffilee miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa kaasaniif deebii ni laatu. Isaanis gaaffilee akka kaasaniif carraan dubbachuu dursee paarlaamaa keessatti ni kennamaaf.

Bakka piroojektiin bishaan dhugaatii jirutti ijaarsi dhagaa kan bocni isaa siliindarii fakkaatuu fi ujummoowwan lafa keessaa bishaan olii fi gadi ergan barbaachisoodha. Dhugaadha namani calqaba yaada haala kanaan bishaan kuusuu fide baay'ee cimaadha.

Kun mana kitaabaati. Kitaabonni gosti garaa garaa mana kitaabaa kana keessa akkaataa gosaafi tartiiba isaaniitti bakka naqamanii jiru. Namichi tokko immoo mana kitaabaa kana keessaa bakka kitaabonni naqamanii jiran dhaabbatee ilaaluun filachaa jira.

Manni murtii walii galaa oromiyaa kun madaalli eeguun hawaasaa hojii haqa tahe kan hojjetu ykn raawwatudha. manni murtii kun haqa tokko osoo hin dabsin ykn dhugaa tokko osoo hin jallisin hawaasaaf kan dalaguudha.

Hirmaannaa hawaasaa dabaluuf aangaa'otaa fi itti gaafatamtoota wal ga'ii teessisuun barbaachisaadha. Namoonni kun taa'anii marii taasisaa jiru. Kun immoo tokkummaa biyyattii fi nageenya uummataaf barbaachisaadha. Iftoomina dabaluuf namoonni suur-sagalee waraaban achitti ni argamu.

Kiraarri meeshaalee muuziqaa keessaa tokko yommuu ta'u, yeroo faarfannaa mana amantaa garaa garaa keessatti faarfatamu kan rukutamu. Kiraarri dabalataan yeroo sirbaa taphatamuu ni danda'a. Mukaa fi sibiila qaqal'oo irraa hojjetama.

Pilaastikoonni fayidaalee addaa addaa dhala namatiif kan kennanidha. Pilaastikni Kun bakka itti bilbila ofii yeroo ibsaa fixe, ibsaa guutuuf jecha akka haguugduutti itti gargaaramnu yookaan immoo dhimma itti baanudha. Innis keenyaa manatti kan maxxanee jiru.

Aasxaa, aasxaan agarsiisftuu wanta tokkooti yookaan bakka tokkooti. Akka mallattoo dhaabbata yookaan bakka tokkootti nu fayyada. kana asirratti argaa jirru kun ammoo aasxaa tajaajila istaatiskii biyya Itoopiyaa kan jedhu dha.

Nyaatni ittoo urgooftuuwwan garaa garaa kanneen malee dhamdhama gaarii fi foolii namatti tolu hin qabaatu. Urgooftuuwwan kunneen keeshaa kuntaalaatti guutamanii jiru. Isaanis gabaaf dhiyaachuun fayyadamtoonni akka bitatan kan taasifamu dha.

Mana barnootaa keessatti yeroo qormaataa teessoon wal irraa butamee kaa'amuudhaan barattoonni qormaaticha ofiif ofdanda'anii akka hojjetan taasifama. Kun immoo qulqullina barnootaa keessatti shoora olaanaa qaba. Kanaaf barataan hundiyyuu bakka jirutti dirqama isaa bahachuu qaba.

Lafa qonnaa argaa jirra. Lafni qonnaa yookaan oyiruun qonnaa kun kan oomisha callaa gara garaaf nu tajaajiludha. Midhaan asirratti argamu kun ammoo midhaan qamadii tartiibaan faca'edha. Qamadiin kunis reefu daraaraa jira.

Maashiniin kun maashinii uffata ittiin hodhan yoo ta'u halluu akka gurraacha, adii fi kanneen biroo of irraa kan qabu dha. Maashiniin kun uffata citee fi uffata haaraa hodhuf kan tajaajiludha.

Namoota baayyatanii dhaabbatanii jiran argaa jirra. Namoonni kunneen dubartoota uffata aadaa isaanii uffatanii akkasumas callee isaanii diratanii argaman argaa jirra. Uffanni dubartoota kanaa halluu gara garaa of irraa kan qabudha, fakkeenyaaf diimaa, adiifi magariisadha.

Fakkii xiyyaarri Itiyoopiyaa yeroo qilleensa keessa balali'aa jiruudha. Xiyyaarri kun duumeessaa ol siqee samii keessa balali'aa jira. Xiyyaara kana irra alaabaa biyya keenyaa halluun isaa diimaa, keelloo fi magariisa ta'eetu jira.

Simbirroo, simbirroon kun gosoota allaattii keessaa tokko taatee, simbirroo baayyee bareedduudha. Simbirroon kun yeroo ammaa kana muka tokko irra qubattee yookaan teessee kan jirtu dha. Halluun ishee magariisa ,cuquliisa, keelloofi kanneen biraa dha.

Mana daldalaa keessatti kopheewwan gosa barbaadnee gosa gosaan argachuu dandeenya. Keessumaa mana gurgurtaa kophee qofaati taanaan kopheen kanneen uffata suufiidhaaf jedhanii gurguraman akkasumas kanneen uffannaa gara biraa faana deeman tokko miti.

Maatiiwwan bakka tokkotti daa'imman isaanii waliin suuraa ka'anii jiran. Abbaan manaa fi haati warraa bultii jaalalaa fi gammachuun guutame uumuu keessatti gahee olaanaa qabu. Daa'immanis safuu abbaa fi haadha isaanii akkasumas kan ollaa jiru barachaa guddatu.

Namoonni kun gabaa ykn iddoo namoonni walitti qabamuun wantoota addaa addaa walitti gurguranii ykn ammoo wal bitaniidha. namoo kun saalaan dhalaa qofaadha. akkasumallee namoonni taa'aanii waan gara gabaatti gurguruu fidan kan gurgura jiraniidha. namoonni waliin haasaa taasisuu kolfaa kan jiraniidha.

Namoonni kunneen uffata dambii poolisii uffatanii tarree galanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u uffanni isaan uffatan halluu akka cuquliisa fi gurraacha of irraa qaba. Namoonni kunneen halluu alaabaa Itiyoophiyaa of irraa qabu.

Bakka humni ibsaa elektiriikii ni madda jedhamee yaadamu naannoo sanatti utubaan elektiriikii fi shiboowwan hedduun bakka tokkotti hidhamanii gara naannoo biraatti dabarsu. Isaan kunis samiirra naannoo tokkoo gara biraatti dabarsu.

Taphoonni hundi meeshaa isaaniif barbaachisan qabu. Fakkeenyaaf Taphni Burii uffannaa cimaa, haguugduu harkaa, kophee miilaafi mataatti kan keewwatan qaba. Kun immoo nageenya taphattootaa eeguu keessatti gahee guddaa qaba. Taphni kun akka biyya kanaattis tapha jaalatamummaa guddaa qabudha.

Dubartoota baayyatanii sirbaa deemaa jiran argaa jirra. Dubartootni kun uffata aadaa Oromoo kan shawaa uffatanii akkasumas marga jiidhaa harkatti qabatanii sirba deemaa kan jiranidha. Sirbi kun yookaan taphni kun yeroo birraa taphatama.

Taphattoota kubbaa miilaa kan kilaba biyya keenya biyya Itoopiyaa keessatti argamtu kilaba walaayittaa diichaatiif taphatan asirratti argaa jirra. Taphattootni kun Taphattoota saalaan dhiira ta'anidha. Baayyinni isaanii ammoo kudha tokko dha.

Kitaabni afaan oromoo mata dureen isaa Furtuu gumaa jedhu qolli kitaaba isaa halluuwwan keelloo jalaa fi gubbaatti kan qabuu fi gidduutti immoo buna diimatee funaanamuuf gahe akkasumas dubartii tokko qaba.

Daandiin baaburaa hedduun isaa yoo xiqqaate baabura lama akka wal cinaa dabarsuu danda'utti ijaaramuu qaba. Kana ta'uu baannaan daandii tokko qofaa irratti balaawwan hedduutu gahuu danda'a. Kan Itoophiyaa sadii wal cinaa dabarsuu danda'a.

Kun gamoo mana jireenyaaf tajaajiluudha. Gamoon kun dhagaafi sibiila irraa kan ijaarameedha. Akkasumas, foddaafi balbala fuullee irraa hojjetame qaba. Halluu keelloofi diimaa ifaa kan qabuudha. Dallaan manichaas dhagaa irraa kan ijaarameedha.

Lafa qullaa kan margaa fi mukeen ofirraa hin qabne. Naannoon kun lafa baddaa diilallaa'aa kan ta'edha. Sababa qorri guddaan jirutti biqiltoonni dhedheeroo margi biqilanii hin jirani. Bakka kanatti kan argaman biqiltoota qorra dandamatanii fi bineensota naannoo qorraa keessa jiraatanidha.

Holqoota biyya kana keessa jiran keessaa tokko holqa soofumaridha. Holqi kun seenaa umurii dheeraa qaba jedhama. Hawwattummaan isaas baay'ee miidhagaadha. Yeroo ammaa kana immoo mootummaan xiyyeeffannaa guddaa irratti kennee waan hojjechaa jiruuf qalbiin namootaa gara sanatti hatamaa jira.

Haalli teessuma lafaa kan naannolee tokko tokkoo baay'een isaa haala adda ta'een kan kophaatti hojjatame fakkaata. Innis naannoo bantiiwwanii kan teessumni lafa isaa baay'ee ol ka'aa ta'ee gidduu gidduutti immoo hallayyaa qabudha.

Namoota baayyatanii mana tokko keessatti walitti qabamanii sirba sirbaa jiran argaa jirra. Namoonni kunneen namoota saalaan dhiiraafi dubara ta'anidha. Ijoolleen dhiiraas kan dubaraas uffata aadaa uffatanii waliin sirba sirbaa kan jiranidha.

Mana keessa karaa irra ol ba'aantu mul'achaa jira. Daandiin mukaan mana keessa tolfamee jiru kun gamoo gurguddaa keessatti kan argamu yoo ta'u danaalee adda addaa fayyadamuun mala ammayyaan kan hojjetamuudha.

Itoophiyaa keessatti dhaabbileen dhimma dubartootaa fi daa'immanii bakkeewwan adda addaa kutaalee magaalaa, magaalotaa fi naannootti kan argamudha. Isaan Kunis sadarkaa gadii irraa eegaluun haga gubbaatti adeemsaan kan jiranii fi tarkaanfii fudhachuu danda'a.

Gosoota nyaataa biyya keenya keessatti hojjetamanii nyaataman keessaa tokko waaddiidha. Waaddiin kan inni irraa qopheeffamu foon sangaa ,hoolaa fi re'ee irraatti, nyaanni kun wantoonni garaagara itti dabalamee mi'eeffama mi'aan nyaata kanaas kan baayyee namatti toludha.

Dhugaatiin dhiiga hir'ate deebisuu danda'u kun cuunfaa maangoo irraa kan hojjetamudha. Maangoon dheedhii isaa qofaa osoo hin taane, cuunfaan isaas waarshaa keessatti qophaa'uudhaan bifa dhugaatiitiin kunoo akkasitti namaaf dhiyaachuu ni danda'a.

Dubartoonni lama gabaa keessa taa'anii kuduraalee fi muduraalee gurguraa jiru. Akkasumallee namoonni baay'een naannoo meeshaaleen adda addaa jiran dhaabbachaa jiru. Dubartoota waa gurguraa jiran keessaa tokko shaashii gurraacha uffattee jirti.

Bakka kanatti dubbi himaa karaabaataa diimaa hidhatee miidiyaa irra jiru agarra. Dubbi himaan kun uffata adii uffatee karaabaataa diimaa godhatee kallaattiin fuuldura isaa ilaalee jira. Fuula isaa irraa miira kolfaatu dubbifama.

Kun gaazexaa beekamaa afaan Oromoo Kallacha Oromiyaa jedhamuudha. Gaazexaan kun yeroo yerootti odeeffannoowwan garaa garaa afaan Oromoodhaan baasee maxxansa. Gaazexaa kana irra barreeffamootaafi suuraa namoota sadiitu jira. Barreeffamoonni mata-dureedhaan qoqqoodamanii jiru.

Daraaraan kunneen, daraaraa baay'ee bareedoo ta'an, urufa keessa biqiloota biroo faana marganii dha. Daraaraawwan kunneen haalluu walfakkaataa diimaa adii kan qaban yoo ta'u, daraaraa daldalaati. Haalluun daraaraan kun qabu maal jedhama?

Isaan kunneen dargaggoota, dhiirotaafi shamarran Oromoo ayyaana Irreechaa irratti argamanii jiraniidha. Dargaggoonni kunneen uffata aadaa Oromoo wal fakkaataa uffatanii toora galanii dhaabbatanii jiru. Isaan dudduubaan uummatni baay'inaan hedduu ta'an ayyaana Irreecha hora Finfinnee kana kabajuuf walitti qabamanii jiru.

Bakka konkolaataan deemee boba'aa yookaan gaazii ittiin deemu waraabbatutti yeroo hedduu rakkoo dhumiinsa boba'aa kanaatu mudata. Yeroo kanatti kan nama gaddisiisu namni rakkoo addaa qabullee yoo jiraate hatattamaan lafa sana hin gahu.

Bineensi bosonaa kun, maqaan isaa harreediidoo jedhamuun waamaama. Bineensi harree diidoo jedhamu kun, boca harree kan qabu yoo ta'u garuu haalluu buburree ta'e adii fi gurraacha walmakaa kan qabuu dha. Harreediidoon, marga soorachuun jiraata.

Manneen daldalaa adda addaa kanneen bakka daandii maamiltootaa irraa xiqqoo faagatanii jiran namoota ofitti waamuuf jecha beeksisa baasanii maxxansu. Jechuun koo barjaa pilaastikaa yookiin sibiilaa bakka namni arguu danda'utti maxxansu

nyaata aadaa keessaa tokko kan ta'e kan maqaan isaa marqaa jedhamun beekamudha. nyaanni kun baayyinaan biyya Itoophiyaa eessatti akkasumasillee naannoo oromiyaa keessaa ammoo godina arsiifi shawaa lixaatti kan beekamu dha.

Maatiidhaan gurmaa'anii uffata aadaa uffatanii kaan taa'aa, kaan immoo dhaabbachaa jiru. Uffanni isaanii halluu adiidha kan qabuudha. Maatiiwwan kunniin haadhaa fi obbolaawwan dhiiraa fi dubaraadha. Haati ijoolleewwan kanaa mucayyoo xinnoo kan taate ofitti qabdee jirti.

Fuduraa fi muduraan nyaata qaama dhala namaaf barbaachisu ta'anii, yeroo baay'ee kan bakka suuper marketiitti argachuu dandeenyu dha. Kuduraa fi muduraan kunneen hangi isaanii kiiloodhaan madaalamee gurgurama. Kaan isaanii immoo laastikiidhaan gurguramu.

Namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii shubbisa shubbisaa kan jiran yoo ta'u, duuba isaanii qaama bishaanii fi mukkeentu jira. Uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, magariisa, keelloo fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Kubbaan saaphanaa gosa tapha kubbaa keessaa isa tokko kan ta'ee fi garee faallaa lama gidduutti kan adeemsifamudha. Kubbaan saaphanaa Kun, kubbaa harkaan qabatanii fiiguun goolii garee faallaa ta'anii irratti galchuudha.

Namoonni kun hojii mana ykn gamoo kan ijaaruuf dhaabbachaa kan jiraniidha. Gamoon kun ijaarsi isaa hin xumuraniin kan jirudha. Gamoon kun darbii sadii kan ijaaramaa jirudha. manni kun ykn gamoon kun dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba.

Fal'aanni gosoota meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, kan ittiin wantoota qunxuruuf gargaaruu fi yeroo baay'ee akka aadaatti immoo marqaa fa'aa kan ittiin nyaatanidha. Fal'aanni sibiila hin daandofne kan akka nikeelii irraa hojjatama.

Namtichi kun taa'uudhaan kolfaa kan jiruudha. namichi kun uffannaa bifti isaa halluu cuquliisa kan tahee uffachaa kan jiruudha. akkasumallee namichi kun waardiyyaa kan taheedha. namicha kana waardiyyaa tahu isaa waan nuti ittiin beeku ykn hubannu kun ulee baatee mana jala taa'aan kan jiraniidha.

Manneen gurgurtaa meeshaalee elektirooniksii keessatti meeshaaleen haala mijataa ta'ee fi maamilli ilaaluuf toluun kaa'amii jiru. Keessattu etiyootelekoom keessatti bilbiloonni gurguraman waan ol isaa qabee teessisu irra kaa'amu. Kunis ilaallachuuf akka salphatu godha.

Dibata rifeensaa dhiironnii fi shamarran garaa garummaa tokko malee jaallatanii fi fedhii isaaniidhaan itti fayyadamuu danda'an. Dibanni kun rifeensa miidhagsuufi dheeressuuf kan gargaarudha. Maqaan dibata kanaas afirii herbaal kan jedhamudha. Rifeensa miidhagina qabu qabaachuuf dibanni murteessaadha.

Bakka kana kan jiran suuraa konkolaataa gosa tokko kan halluu keelloo qabaniidha. Konkolaattonni kunneen toora galanii daandii asfaaltii gurraacha irra deemaa jiru. Akkasumallee naannoo konkolaattota kanaa biqiloonni magariisaa baay'eetu jiru.

Warshaaleen halluu oomishan Itoophiyaa keessatti hedduu ta'anis kan yeroo baay'ee beekamaa kan ta'e halluu Roodaas jedhamudha. Halluun Kunis warshaa biyya keenya keessa jirutti oomishamee gabaaf dhiyaata. Gatiin bittaa isaa rakasadha

Bakkeewwan namoonni baay'atan keessattuu magaalota gurguddaa keessatti baay'inni namoota naannoo tokko jiraatanii baay'ee guddaadha. Sababa kanaaf manneen baay'ee walitti dhiyaatanii kan ijaaramanii fi yeroo tokko tokko immoo walirratti ol ijaarame.

Bakka kanatti kan arginuu fakkii uffata halluun isaa gurraacha ta'e tokkotti waan akka amartii mormaa kan hidhamee jiruudha. Uffatni kun waan akka orgoggeetti uwwifamee jira. Akkasumallee waanti akka amartii kun halluu cuquliisa qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa maatiiti. Maatiin kun ammoo maatii lakkoofsi isaanii baayyee ta'eefi baayyinni isaanii ammoo namoota jaha kan ta'ani dha. Ijoollenis keessa jiru.

Gosoonni konkolaataa meeshaalee adda addaa fe'an akka wantoota fe'an sana irratti hundaa'uun gosa hedduutu jiru. Isaan keessaa tokko kan ta'e konkolaataa nyaata akka foonii kana fa'aa hoteela tokkoo gara biraa geessu.

Magaalaan tokko magaalaa biroo irraa adda ba'uuf mallattoo yookiin alaabaan adda isa baasu jiraachuu ni qaba. Mallattoon kun magaalaa Walqixxee kan bakka bu'udha. Barreeffamni afaan Ingiliffaa fi Afaan Amaaraan irratti barraa'ee jira.

Loogoon kun loogoo kilabii ispoortii magaalaa hawaasaa yoo ta'u, hallu akka cuquliisa, diimaa, magariisa, keelloo fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. Loogoon kun gidduu isaa irraa halluu qaama bishaanii of irraa qaba.

Harmeen nuti suuraa irratti argaa jirru kun ammoo harmee uffata aadaa uummata oromoo uffattee jirtuufi harmee akkasumas harmee siiqqee harka isheerratti qabattee jirtudha. Faaya calleerraa hojjatames kan ofirraa qabdu dha.

Iddoon kun namoonni baay'een itti walitti qabamanii jiraniidha. namoonni wal keessa asiif achi adeemaa kan jiranidha. akkasumallee iddoo kanatti wantoota addaa addaatu jira. isaanis wantoota akka konkolootaa, nama, mana ykn gamoo biqiloota addaa addaatu jira. iddoo naannoo magaalaa kan taheedha.

Dhugaatiin alkoolii qabu keessa isa keessatti kan qodaa kana keessa kaa'amee gurguramu ta'u isaa kan nutti argamsiisuudha. abashaan kun yeroo baay'ee hoteelota garagaraa fi mana dhugaatii keessatti baay'inaan yeroo baay'ee kan argamudha.

Gosti dhugaatii lallaafaa ispiraayitii jedhamuun beekamu qaruuraa halluun isaa cuquliisa ta'e keessa kan kaa'amuu fi qabiyyeen alkoolii isaa baay'ee gadi bu'aadha. Nan kakadhaa namni dhugaatii kana dhugu marti nama machaa'uu hin feenedha.

Kutaa manaa danaa roga arfee walakkaan boocamee jiruudha. Manni kun halluuwwaan adda adda addaa kan akka adii, gurraachaa fi halluuwwan biroon boocamee jira. Akkasumallee naannoo mana kana keessa meeshaaleen adda adda ta'aa jiru.

Yeroo ammaa kana ministeerri muummee Itoophiyaa fi itti aanaan ministeera muummee bakka deeman sagantaa baay'ee irratti dhimma Itoophiyaa dijitaalessuu irratti kaayyoo wal fakkaataa qabatanii hojjataa jiru. Shakkii malee jabaatanii hojjannaan kana ni milkeessu.

namoota baayyatanii uffata aadaa oromoo kan godina gara garaa uffatanii deemaa jiran argaa jirra. isaan keessaa namni tokko ammoo alaabaaa adda bilisa baasaa uummata oromoo mataa isaa irratti hidhatee kan jirudha.

Qamadiin waqtii gannaas haa ta'u, waqtii bonaa kan oomishamuu danda'u dha. Qamadiin kun tooraan faca'ee, amma bilchaatee gogee haamamuu qofaa eegaa kan jirudha. Yeroo baay'ee qamadiin kun kan namoota gareeti.

aannan meeshaan samsamee jiru argina. aannan bu'aa loonii keessaa isa tokko ta'ee wanta baayyee fayidaa guddaa qabu dha. aannan kunis maqaan isaa aannan shoolllaa jedhamuun kan beekkamudha. suuraa loonii ofirraa qaba.

Kiraarri meeshaa muuziqaa aadaa kan durii kaasee namoonni itti fayyadamaa dhufanidha. Kun immoo meeshaa bu'uuraa meeshaalee ammayyaa jaarraa kanaa isa taasisa. Haalli hojii isaas salphaa waanta'eef namoonni baay'een ofii isaaniitii hojjetanii itti fayyadamu. Meeshaa kana kanneen biroo irraa maaltu adda godha?

Gamtaan Afrikaa dhaabbata guddicha Afrikaa kan waajirri hojii isaa Itoophiyaa keessatti argamuu fi loogoon dhaabbata kanaa kaartaa Afrikaa walakkaatti naannoo isaatti immoo waan akka qamadii Boca geengoon marfamee jiru qaba

Bineensa bosona jiraatu asirratti argaa jirra. Bineensi kun bineensa maqaan isaa jaldeessa jedhamu yoo ta'u gosoonni jaldeessotaa danuudha . Kunis isaan keessa isa tokkodha. Ilmoon isaa ammoo haadhasheerra kan jirtudha.

Mana amantaa 'Ortodoksii' keessatti amantoonni walitti qabamanii jiru. Amantoonni kunneen uffata adii uffatanii baayyinaan argamaa jiru. Akkasumallee mana amantaa kana keessa suuraan fannoo adda addaa mul'achaa jira. Manni amantaa kun bareedee ifee jira.

Isaan kunneen dubartoota bishaan lagaa waraabanii galaa jiraniidha. Bishaan jaarkaanii guddaa bifa keellootti qabutti guutanii, fo'aadhaan qabuun dugdatti baatanii deemaa jiru. Bakki isaan irra deemaa jiran awwaaraafi dhagaa baay'eetu jira.

Itoophiyaan naannolee hedduu kan of keessaa qabduu fi tokkoon tokkoo isaanii alaabaa mataa mataa isaanii kan qabanidha. Halluun achirraa sunis naannoo saniif waan ibsu waan qabuuf alaabaa akka addaatti yaadu.

Manneen aadaa kan abbaa gadaa yeroo ammaa kana haala haaraa ta'een ijaaramaa jira. Bocni mana kanaas mana citaa geengoo fakkaatuu fi gubbaa isaatti immoo qorqoorroon haguugama. Qorqoorroon akkamiin bifa geengoon ijaarama?

Kun bakka daldalaa saanduqa gaggeessaa reeffaati. Mana kanatti saanduqoota hangaafi dheerina, akkasumas qulqullina garaa garaatiin hojjetamanii jiru. Saanduqa kanneen irratti golgaa gaggeessaa reeffaaf ta'utu itti golgamee jira. Akkasumas fakkiin fannoo irratti kaafamee jira.

Magaalaan Finfinnee guddina ariifachiisaa galmeessuu irratti argamti. Guddinni ishee kunis gama hundaan mul'achaa kan jiru waan ta'eef xiyyeeffannaa guddaa biyyoota kaan irraas akka isheen argattu taasisaa jira. Jiraattota magaalittiifis carraa hojii uumaa jira.

Boqqolloon gosa midhaan nyaataa mana keenyatti itti fayyadamnu keessaa tokko ta'ee, kan gosoota dhangaalee nyaataa hedduu of keessaa qabudha. Keessattuu akka qorannoon agarsiisutti boqqolloon gosa dhukkubootaa hedduu ittisuuf kan ooludha.

Fakkii namoota daandii fiigichaa irra fiigaa jiraniidha. Namoota kana keessaa isheen durbaa atileetii biyya keenyaati. Atileetonni kunneen daandii miidhagaa halluu cuquliisaan dibamee jiru irra jiru. Atileetonni kunneen uffata gabaabaa uffachaa jiru.

Dibanni rifeensaa heerbaal jedhamu baay'ee jaalatamummaa argachaa jira. Dibanni kun biqiltoota uumamaa irraa hojjetamuun isaa immoo fudhatama isaa dabaleera. Akka biyya kanaattis dibanni kun beekamtii guddaa argateera. Kunis ta'uu kan danda'eef hojii beeksisuu dhaabbatichi hojjeteeni milkaa'e.

Iqqubii kan jedhamu gosoota qusannoo kan aadaa keessaa tokko ta'ee kan itti gareen namootaa qarshii itti yeroo yeroon waliif buusanidha. Keessumaa nama qabeenya guddaa horachuuf yaaduuf iqqubii galuun baay'ee barbaachisaadha.

Dubartii buna akaayaa jirtu. Fuul-dura isheetiin shiniin bunni ittiin dhugamu bidiruu isaa irra naqamee jira. Dhugaatiin bunaa dadhabbiifi mukaa'ummaa nurraa balleessuun yeroo gaarii akka qabaannuuf nu gargaara. Duraa duubni haala qophii dhugaatii bunaa maal maalidha?

Meeshaa gabaabaa mataa fi miilli isaa halluu adii qabuudha. Waanti kun gidduun isaa waan sibiila calaqqisaan dibamee jiru fakkaata. Meeshaan kun naannoon mataa isaa waan gurraachaa sararamee jira. Meeshaan kun lama ta'ee wal bira ciisaa jira.

Namoonni baay'een gaafa bakka tokkotti dhufuun foon qircame tokko hiratan meeshaan isaan irra kaawwatanii fi ittiin fudhatanii manatti galan garaagaradha. Gaafuma qircaa jennu mataansaa karaa ittiin hariiroo cimsannu isa addaa fi tokkodha.

faaya , faayi kun faaya gurraa yoo ta'u, faayi gurraa kun ammoo faaya baayyee bareedu dha. halluun faaya kanaa ammoo halluu gurraacha fi adii dha. shamarrantu godhachuun kan beekkamani dha.

Lafa margaa dhagaa of keessaa qabu keessatti beeyiladoonni manaa adda addaa marga dheedaa jiru. Akkasumallee naannoo beeyiladoota kanaa gama keessaan lafti cabee gadi bu'ee jiru mul'achaa jira. Manni citaa irraa ijaarame lamas naannooma beeyiladoota kanaa jiru.

muka asirratti argaa an jirrudha. mukti kun ammmoo muka guddaafi muka magariisa ta'edha. mukti kun fiixee isaa irraa baala kan qabuufi muka baayyee dheerina qabu dha. funyoonis muka kanarraan ni mul'ata.

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa daankiraa kan jedhamu yoo ta'u kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatin kun alkoolii waan of keessaa qabuf baayisanii dhuguun fayyaa qaama namaa irratti miidhaa geessisuu danda'a.

Akka ajaja ministeera fayyaa biyya tokkoo yookaan kan addunyaatti ajaja kenname hordofuun yeroo itti dhibeen wayii Jira jedhamee yaadamu talaalliin sadarkaa naannootti ni Kennama. Kunis dhukkuba namni hin eegne fa'aa ittisa.

Qottoon meeshaa sibiila qaramaa fi muka irraa tolfamu ta'ee, muka falaxuu fi muruuf kan gargaarudha. Meeshaan kun baay'inaan lama yoo ta'u, namoonni lama wal faana ittiin hojii hojjechuu ni danda'u.

Ijaarsi manaa gosa addaa addaatu jira. Isaan hundi isaanii kaayyoo fi karoora ijaaramaniif kan qabanidha. Bara kana keessattuu biyya keenya Itoophiyaa keessatti ijaarsi haarawaa ammayyaawaa ta'an kan durii irra hedduminaan ijaaramaa kan jiranidha.

Uffatni aadaa eenyummaa saba tokkoo ni ibsa. Uffatni aadaa kan kun kan dubartootaa yeroo ta'u, maamiltoonni ilaalanii akka bitaniif fannifamee jira. Uffatni aadaa akkasii mana hodhaa uffataatti kan argamu dha.

Namoonni naannoo baadiyyaa keessa jiraatan mooraa kan mataa isaanii kan qabanii fi achi keessa gargar qoodanii itti fayyadamu. Namni tokko tokko idoo kaan biqilaa dhaaba. Yaa jireenyuma baadiyyaa keessa jiru akkam gaariidha

Mana dubbisaa keessatti haalli taa'umsaa teessoo mana sana keessaa akkasumas kallattiin namni itti gargaralee taa'u mataan isaa dhiibbaa qaba. Keessumaa namni tokko naamusa mana dubbisaa hin eegne taanaan nama hedduutu jeeqama.

Suuraan kun mana bareedaa dhagaan ijaaramee jiruudha. manni kun mana darbii malee yoo ta'u boca adda addaatu irratti godhamee ijaarame. Manni kun guutuun isaa halluu magariisa dibamee jira. Akkasumallee naannoo mana kanaa konkolaataan tokko dhaabbachaa jira.

Tibba kana keessa paarkiiwwan hedduutu ijaaramaa jira. Paarkiiwwan kunneen kaayyoo hundeeffamaniif alatti maqaawwan isaaniif moggaafaman uummata biyya kanaa walitti hidhaa jira. Fakkeenyaaf paarkii tokkummaa jedhamee kan waamamaa jiru fudhachuu dandeenya. kana malees iddoowwan baay'eetti waanta hedduutu hojjetamaa jira.

Namoota hedduu toora galanii uffata mudhii olii wal fakkaataa uffachaa jiraniidha. Uffanni isaanii mudhii olii kun halluu adii, diimaa fi makaa halluuwwan biroo kan ofi irraa qabuudha. Namoota kana keessaa tokko gonfoo mataa irra qaba.

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata duree isaa Gumaa kan jedhudha. namni kitaaba kan barreesse maqaan isaa Dagaagaa Jimaa Haroo nama jedhamudha. qolli kitaaba kana halluu diimaa of irraa qaba.

Kunneen jabanaafi baataa kasalaa suphee irraa hojjetaman kan gurgurtaaf kaa'amanii jiraniidha. Tokkoon tokkoon jabanaa kanaa baataa kasalaa kanneen irra kaa'amanii jiru. Jabanaawwan kun hundumtuu bifa gurraacha qabu. Baataan kasalaa immoo halluu diimaafi cuquliisa qaba.

Warqeen faaya gatii jabaa qabu keessaa isa tokkodha. Namoonni baay'een waanta kanatti fayyadamuudhaan hawwattummaa isaanii dabalu. Kana irraa kan ka'e warreen hojii isaa hojjetanis haala garaa garaatiin bocanii gabaadhaaf dhiyeessu. Kun immoo fayyadamtootaaf filannoo baay'ee dabala.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa hordoftoota amantaa musiliimaa yoo ta'an, isaanis bakka makkaa jedhamuun beekamutti baay'inaan walitti qabamuun yeroo isaan Waaqa isaanii sagadan argina. Baay'een isaaniis uffata adii uffatanii kan jiran yoo ta'u, dubartiin uffata gurraachaa uffattes in argamti.

Dhugaatiin cuunfaa jedhamu baay'ee jaalatamummaa nyaata qabudha. waanti kun kanneen akka abukaadoo, paappaayyaafi kanneen biroo irraa waan hojjetamuuf dhamsa gaarii waan qabuuf filatamaadha. Cuunfaa kana mana ofiittis hojjetatanii fayyadamuun kan danda'amuu fi bakkeewwan gurgurtaa isaattis haala gaariidhaan dhiyeeffama.

Uummanni Sidaamaa hortee saba kuush jedhamee waamama. Sabni kun naannoo kibba Itoophiyaatti kan argamu yoota'u yeroo ammaa kana mootummaa naannoo mataa isaa hundeeffatee jiraachaa jira. Sidaamaan naannoo Oromiyaa arsii cinaatti waanta argamuuf aadaa walfakkaataa baay'ee qabaachuudhaan beekamu.

meeshaan kun ammoo meeshaa maqaan isaa gundoo jedhamuun beekamuufi meeshaa migira irraa harka namaan hojjatamu dha. meeshaa kana mana keenya keessatti baayyinaan an itti fayyadamnudha. meeshaan kun duuba isaarraa ammoo erbee qaba.

Dubartiin kun dubartii cimtuu furdoo diimtuu kan taateedha. dubartiin kun waan akka moofaa kan fakkaatuun mataa ishee jala hidhattee kan jirtuudha. dubartiin kun moofaa isheen ittiin adda jala ykn mataa jala ittiin hidhattee jirtu kun bifa gurraacha kan qabuudha.

Iddoo gabaa kana galteewwan nyaataa garaa garaa kanneen akka qullubbii diimaa, qaaraa, qullubbii adii, loomii fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Galteewwan nyaataa kunneen fayyaa qaama namaaf baayyee barbaachisoo kan ta'aanidha.

Bakka kanatti kan agarru nama uffata foolisii uffatee, kephee halluu adii qabu mataatti godhatee nama qaama miidhamaa tokko konkolaataa yaabsisaa jiruudha. Konkolaataan kun guddaa halluu cuquliisaa qabudha. Qaama miidhamaan kun meeshaa ittiin deeman irra jira.

Dubartii qaamaan guddoo dugda ishee as qabdee uffata ishee immoo harka lamaan qabattee dhaabbachaa jirtuudha. Dubartiin kun uffata halluu adii qabu kan halluu danaa roga arfee cuquliisa ofi irraa qabu uffattee jirti

Boqqoolloo ooyiruu irra jiruufi namoonni ammoo boqqoolloo kana keessa deemuun shooggaraa kan jira argaa jirra. Namoonni kun baayyinni isaanii namoota sadidha. Boqqoolloon kun ammoo reefu biqilee guddina irra kan jirudha.

Lafa qonnaa oomisha midhaaniin badhaadhee jiru. Lafa qonnaa baay'ee bal'aa ta'e, kan oomisha midhaan gosa tokkoon uwwifamee jiru. Oomishni qonnaa kun bifa ammayyaa ta'een kan hojjetamee fi bu'a qabeessummaan isaa baay'ee guddaa kan ta'edha.

Gaachanni meeshaa waraanaa keessaa isa tokkodha. Meeshaan kun biyya keenya keessatti iddoo guddaa qaba. Yeroo weerara Xaaliyaanii abbootiin keenya Gaachana kana qabatanii eeboo isaaniitiin lolanii nubilisoomsani. Kan inni irraa hojjetamus gogaa bineensota filatamaniitiini. Meeshaan kun akka hinbanneef maaltu godhamuu qaba?

Tajaajilli geejibaa biyya keenya Itoophiyaa, tajaajila si'ataa hawaasni keenya bakka tokkoo bakka biraatti akka sochu'uuf karaa nageenyummaan isaa eegameen kan gorsudha. Maamiltoonni sochii bakka bakkatti taasisan kamiyyu gufuu tokko malee akka fayyadamoo ta'anis ni dubbata.

Isteeppilariin gosa maashina xiqqaa kan yeroo baay'ee manneen kompiitaraa fi mana koppii akkasumas barreeffamoota hedduu keessatti kan fayyadamanidha. Kunis shiboo qaqalloo keessa kaa'uudhaan waraqaawwan lamaa fi sanaa ol akka walitti qabatan taasisa.

Kopheen yeroo ammaa kana dhiiraafis haa ta'u, shamarraniif faashinii qabu baay'achaa jira. Kopheen kun bifa diimaa ifaa kan qabu, jabaa fi faashiniidhaan kan faayamee jiru dha. Yoo hodhame malee hin kaawwatamu.

Namoonni gaafa doonii guutanii galaana irra biyya tokkoo gara biraatti godaanan baay'ee beekamaadha. Keessumaa Arsii Afrikaa keessaa namoonni miliyoonaan lakkaa'aman biyya isaanii gadhiisanii gara biyyoota Ardii Awuroppaa fa'aa hedduminaan galu.

Hordoftoonni amantaa Kiristaanaa baay'een Cidha isaanii mana amantaa keessatti abbootii amantaatiin raawwatatu. Kun kan ta'uuf immoo akka amantaa isaaniitti gaayilichi eebbifamaa ta'a jedhanii amanuu isaaniiti. Yeroo sana Faarsaan gaayilaa faarfatamus Waaqayyoon kan galateeffatuufi Warra walfuudhan immoo kan eebbisudha. Faayidaan Cidhaan walfuudhuu maalidha?

Andarriin gosoota sinbirroota adunyaa kana irratti argaman keessaa ishee tokko fi biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee kan argamtudha. addarriin maqaan isheen ittiin beekamtu kan biraan Bullaallaa fi Makoodii yoo taatu amalli isheen qabdu awaasa biratti fudhatamaadha.

Teessumni kun mukaa fi gogaa lallaafaa irraa kan hojjetamudha. Irra taa'uuf kan namatti tolu, yeroo baay'ee kan namootni umuriidhaan deeman irra taa'anidha. Biiroo fi mana dhuunfaa keessatti keessummootaaf kan kennamudha.

Dubartiin tun uffata aadaa saba oromoo uffattee iddoo mukkeen baala lalisaa qabu keessa teessee kan jirtu yoo ta'u adda ishee irratti faaya oromoo godhattee jirti. uffanni isheen uffatte halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba.

Daangoteen biyya kana keessatti maqaa simmintoo jaalatamaa ta'edha. Haata'u malee dhaabbanni kun maqaa kana qabatee socho'aa jiraachuudhaan hojiiwwan gurguggaa hedduu hojjechaa jira. Simmintoon isaa kunis hojii ijaarsaa keessatti filatamaa jalqabaati. Qulqullina gahaa waanqabuuf itti quufinsa uummataa argateera.

Kun mana daldalaa daandii cinatti argamuudha. Wantoota nyaataaf oolan kanneen akka kuduraafi muduraa, akkasumas bakka cuunfaan muduraalee itti gurguramuudha. Kuduraaleefi muduraalee hedduunis mana kana jala naqamanii jiru. Cina mana kanaatiin immoo mana uffatni itti gurguramutu jira.